Iriba ry'amazi menshi risa n'urwatsi rutoto, bororeramwo ifi. Rero ahantu hateze, hariho utuzu tubiri dusakaje amabati, dukikujwe n'ivu ry'inombe, n'umurima w'ibiraya hamwe n'ibiti n'ivyatsi.

Imyumbati yeze minini na mitoyi idatonoye iri ku giti kimwe, iboheye ku munzane. Hari abagabo babiri bahagaze impande yayo bikoreye ibintu ku mutwe, umwe yambaye agapira gasa n'urwatsi rutoto uyundi yambaye ikoti.

Abagabo n'abagore benshi bari mu murima w'ikaroti ,bamwe barahagaze bariko bararaba abandi barunamye bariko barasoroma bongera basasira ivyatsi vy'ishinge ,abagiye bambaye amakaroti n'amajire ,abandi bagenda bambaye ibirato.

Igikoko C'ikinyamaso kinini cane kirya abantu gisa n'imbeba mu maso gifis'ivyoya bigufiya na birebire kiriko kijabuka ikaburimbi kigenda kirarya ubundi bukoko butobuto , imodok'ishobora kukigonga .